Olona maromaro: lahy, vavy, ankizy no miteha-tanana; ahitana latabatra, lovia, sotro.

Fiara roa ao ambany tafotrano iray. Ny iray miloko manga, ahitana jiro mena sy fotsy. Ny iray kosa miloko fotsy ahitana fitaratra mainty.

Gazety iray izay nivoaka ny talata enina ambin' ny folo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo taminy vidiny arivo ariary eto an-kilany ahatazanana "numéro" any.

Toeram-pivarotana iray ahitana kavina maromaro amin'ny endriny borobory miloko toy ny maintso, volom-boasary, mavo kely, volom-parasy ary mena.

Toeram-pisakafoana iray ahitana jiro maromaro mirehitra, miloko fotsy ary koa seza vy avo miloko mavo, eo ambony latabatra ahatazanana vilia bakoly mihohoka.

Rovan'i Manjakamiadana, ilay trano nitoeran'ny mpanjaka fahiny; ahitana tokotany malalaka misy bozaka maitso maniry eo aminy; ahatazanana trano, tanàna ihany koa

Tovovavy iray mirandram-bolo, lava, mainty, mifatotra, mikavim-petaka fotsy. Manao rojo miloko ranom-bolamena ary akanjo maro loko.

Ranomasina manga be. Ahitana trondro etỳ ambany. Misy tongony ary rambony. Mihiratra ny masony, molony kosa miloko mena.

Tanàna iray ahitana tranobe vita amin'ny biriky misy rihana iray. Ahitana lavarangana nodidinina aro fanina hazo moloko manga. Misy olona mijoro eo aminy. Ny tafo kosa bozaka.

Tovovavy iray mijoro mitazona valahana, manisy akanjo miloko manga, mitsiky, ahitana lokomena, kavina, firavaka ary kiraro.

Efitrano iray ahitana boky maro mifanaingina manome endrika hazo noely. Misy jiro madinika manodidina azy : miloko maitso, mavo, manga ary koa mena.

Latabatra hazo iray, misy gony miloko mavo eo amboniny. Ahitana anan-drano maromaro izay miloko maitso ny raviny ary fotsy ny tahony.

Gazety iray nivoaka ny alakamisy faha efatra amin'ny volana janoary taona efatra ambin'ny roa-polo sy roa arivo taminy vidiny arivo Ariary, ahitana lohanteny lehibe ary koa sarin'ny filoham-pirenena Malagasy.

lovia fotsy mipetraka eo ambony tabatra ahitana zavoka voatabia tongolo salady katsaka ary koa sotro kely

Toeram-piantsonana iray, ahitana fiara miisa telo mijanona eo aminy ; ny iray fiara fitanteram-bahoaka miloko fotsy misy tsipika volontany ; ny iray kosa fiara tsy mataho-dalana.

Sainam-pirenena lehibe iray no hita mivelatra, miloko : manga, fotsy ary mena. Ahitana sary kintana miloko mavo, ahitana lanitra manga misy rahona fotsy.

Kodiaran-droa miisa telo no hita mijanona eny amin'ny sisin-dalana. Ny roa ahitana gony misy arina fandrehatra, mifatotra tady miloko mainty eo amboniny ary misy olona miisa telo eo akaikiny.

Toeram-pivarotana iray manamorona ny arabe ahitana takelaka lehibe misoratra eo amboniny. Eo anoloany kosa vehivavy iray mandalo, manao ambonin' akanjo fotsy, pataloha lava.

Sary famantarana iray ahitana soratra lehibe miloko maitso, eto ambaniny kosa soratra kely miloko mavo ary ahitana sarina kodiarandroa.

Tovolahy mibaby kitapo, manao ambonina akanjo lava tanana ary pataloha lava mainty misy soratra sy kiraro no hita mandeha amin'ny lalakely iray. Etsy ankilany, ahatazanana mpivarotra akanjo.

Voatabia miisa telo miloko maitso no hita maniry. Ahitana tahony lava ary koa raviny maitso maromaro eo aminy.

Toerana iray ahitana kodiaran-droa maromaro mijanona, ahatazanana vondron'olona maro lahy sy vavy ary zazakely, ahitana ihany koa vehivavy iray mibaby zaza.

Toerana iray vao amboarina, ahitana zaridaina misy voninkazo maitso maniry mahitsy lava, manome sary ary tamboho vato.

Toerana iray ahitana vehivavy mitsangana, manao akanjo fohy tanana lava, misy sarim-boninkazo madinika eny aminy, eto anoloana misy karazana ranomanitra aminy endriny samihafa.

Fiara iray no hita mandeha eny amin'ny arabe miloko mavo, ny fitaratra mainty, ahitana jiro miloko fotsy. Etsy ankilany misy trano vato moloko mavo, tafo fanitso.

Lehilahy maromaro mitafy lamba, misatroka no hita mibata vatapaty hazo izay misarona lamba fotsy, etsy anilany misy fiara lehibe iray maitso.

Rano mandeha miloko fotsy, eo ambony vato be ; manodidina azy ahatazanana ala maitso, etỳ ambany misy rano miandrona.

Poketra boribory vita amin'ny rofia miloko mena sy mavo, ahitana sarim-boninkazo eo afovoany, misy tady mena izay ao anaty fonosana iray.

Toeram-pivarotana lehibe iray ahitana tavohangy plastika maro amin'ny endriny samihafa misy rano ao anatiny, misarona avy. Ety ivelany ahitana taratasy mipetaka aminy izay misy soratra.

Ankizy kely maromaro no hita milalao eny an-tokontany. Mitazona hazo lava izy ireo, izay samy misy lela afo mirehitra eny amboniny.

Ramatoa iray mibaby zaza no hita mandeha eny amoron'ny arabe, mifato-bolo, manao rojo ary miakanjo lava miloko manga, misy kisarisary sy mikapa miloko mena.

Takelaka iray lehibe, eny amoron-dalana. Ahatazanana soratra miloko fotsy, mena, maitso. Etsy aoriana, misy tovolahy iray manao ambonin'akanjo miloko manga sy tovovavy iray mbaratsam-bolo mitsiky.

Toeram- pianarana iray ahitana vavahady fanitso miloko manga. Ery ambony kosa misy takelaka lehibe fotsy, ahitana soratra manga, ety ivelany misy tanora maromaro mijoro.

Toeram-pianarana iray ahitana latabatra miloko manga. Tovolahy iray mitan-takolaka, ny iray manoratra mibaby kitapo ary tovovavy iray manao solomaso.

Efitrano lehibe iray miloko fotsy ahitana latabatra maromaro, misy lamban-databatra mivelatra eo aminy. Nohodidinina seza hazo avy izy ireo izay misy ranom-boankazo anaty tavoahangy vera mipetraka eo aminy.

Toeram-pivarotana finday iray ahitana baoritra maromaro mijoro, miloko fotsy sy mainty. Ahitana sarina finday karazany maro loko toy ny mainty, volomparasy ary koa manga.

Trano avo vita amin'ny tanimena ahitana rihana iray, misy varavarankely roa vita amin'ny hazo, tafo bozaka, ao aoriany ahitana ala maitso mikitroka.

Ao anaty efi-trano fianarana iray ahitana tovovavy roa sy tovolahy iray mijoro samy manao aro vava orina mitazona marim-pasitrahana avy izy ireo.

Gazety iray nivoaka ny Alakamisy valo ambin'ny folon'ny volana Jolay, taona efatra amby roapolo sy roa arivo tamin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana lohateny lehibe miloko mainty.

Tovolahy iray mamafa tokotany no hita manao satroka, rojo, ambonina akanjo fohy tanana. Misy sarina kintana maromaro eo anoloana ary pataloha lava sy kiraro.

Amoron'arabe iray ahitana mpivarotra ambon'akanjon-dehilahy, izay milahatra mihantona misy vidiny misoratra amin'ny taratasy eo anoloana.

Koadiarantelo iray no hita mandeha eny amin'ny arabe, miloko manga, misy jiro mavo ary koa fitaratra. Aorianany ahitana sary sy soratra.

Sokatra iray mihiratra ny masony, ny vavany misokatra mihinana voatabia masaka izay miloko mena ahitana voany ao anatiny, etsy ankilany misy ana-maitso mipetraka.

Boky miisa roa samy hafa ; ny iray ahitana soratra lehibe fotsy, ny iray kosa misy sarim-behivavy mifato-bolo, misolomaso ; eo amboniny misy soratra miloko mena sy mainty.

Rindrim-bato iray miloko fotsy, ahitana sary mipetaka eo aminy. Ahatazanana lehilahy maromaro, ny roa mikitika finday mipetraka, ny iray kosa mitsangana mikitika finday ihany koa.

Fiara fitateram-bahoaka iray, miloko fotsy misy tsipika manga sy maitso no hita mandeha eo amin'ny arabe, eto ankilany ahatazanana arabe vao amboarina.

Vehivavy iray mipetraka, lava volo, mirandrana no hita ; manao kavina ary ambonina akanjo miloko mavokely, lavatanana, misy kisarisary.

Gazety iray izay novokarin'ny Taitra Maraina, nivoaka ny alarobia iraika amby telopolo jolay taona efatra amby roapolo sy roarivo, tamin'ny vidiny dimanjato ariary.

Trano biriky voa amboarina iray ahitana varavarana hazo, ety ambany misy hazo lava maromaro mipetraka. Eo akaikiny, tovolahy iray mitapim-bava, manao akanjo fohy tanana, pataloha lava, mitazona angady.

Vehivavy iray lava volo, mirandrana, miloko mainty, ahitana manjamaso ary koa lokomena, ny sofiny misy kavin-petaka mihisa roa.

Arabe iray misy bozaka maniry miloko mavo ny ankavia sy ankavanana ary koa hazo be miloko maitso, etsy ankilany ahatazanana vato lehibe.

Gazety iray nivoaka ny Zoma, sivy ambin'ny folon'ny volana Jolay, taona efatra amby roapolo sy roa arivo tamin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana lohateny miloko mainty lehibe.

Vehivavy iray fohy volo ; mirandrana ; miloko mainty ; ahitana famatoram-bolo manga ; manao kavi-petaka izy ary ambonin'akanjo miloko mainty.

Arabe iray ahitana fiara maromaro mijanona ary kodiaran-droa mandeha, misy vondron'olona maromaro mijoroeo anoloana; ny asany kosa miankin-tamboho.

Trano vato iray lehibe : erỳ ambony misy soratra miloko mena, ahitana rihana maromaro ary varavarankely fitaratra, misy lavarangana izay arahana arofanina.

Sambo lehibe iray miloko fotsy, ahitana olona maromaro lahy sy vavy mipetraka, misy mitsangana ; etsy ankilany atazanana ranomasina midadasika miloko manga.

Lehilahy miisa roa : mitondra kodiaran-droa avy, manao aroloha, mibaby kitapo, manao kiraro, no mandeha eo ambony tetezana hazo.

Toeram-pivarotana iray ahitana karazana ranomanitra maro samihafa. Etsy amboniny hahatazanana ranon-tsavony fanasana loha ary koa fanasana vatana.

Toeram-pivarotana lehibe iray ahitana tavoahangy plastika maro ; misarona ; samy misy ranon-tsavony fanasana tanana avy amin'ny loko maro toy ny : manga, mavo, fotsy ary maitso.

tovovavy iray, mijoro, manao akanjo miloko fotsy, fohy tanana ary ambaniny mainty mitazona finday. Etsy an-kilany hatazanana ranomasina manga, manonja, miloko fotsy sy tora-pasika amin'ny midadasika lehibe.

Arabe iray ahitana kodiaran-droa mandeha eo aminy, izay misy mpamily misatroka ao aorian'ny kosa hatazanana gony miisa telo mifanaingina avy.

Tanan'olona izay mitazona finday miloko mainty, ahitana lovia fisaka miloko fotsy misy sarim-boninkazo manga sy mavo ary raviny maitso eo aminy.

Tovovavy iray mibaby kitapo, mikiraro, mijoro eo ambonin'ny tetezana hazo, misy arofanina tady miloko fotsy, ao ambaniny antsana, etsy ankilany ahatazanana vato be.

Trano mihisa roa, vita amin'ny biriky, ahitana rihana iray avy, misy lavarangana, arahina arofanina hazo, ny tafo fanitso.

Tamboha be iray izay vita amin'ny biriky, ahitana kodiaran-droa miankina eo aminy izay miloko manga. Eto ankilany, ahatazanan varavaramby izay miloko fotsy.

Olona iray ahitana rojo miloko ranombolamena, ny vatony misy sisiny fotsy ; manao akanjo moloko fotsy, misy sary miloko maitso.

Fiarakodia miisa roa mandeha eny amin'ny arabe ; ny iray miloko volondavenona, ny iray kosa miloko manga, ahitana fitaratra sy mpamily ao anatiny. Etsy ankilany misy tsangambato lehibe.

Vehivavy iray mijoro mirandram-bolo mifatotra miloko mainty, manao akanjo lava miloko manga misy sarim-boninkazo miloko fotsy. Ahitana manjamaso ary koa lokomena, mitondra poaketra.

Tovolahy iray, miondrika, mitazona angady, manao akanjo fohy tanana ary ambaniny fohy, tsy mikapa. Eto anilany ahatazanana gony misy zavatra ao anatiny.

Trano vato lehibe izay misy rihana, ahitana fivarotana etỳ ambany. Misy takelaka lehibe ety ivelany, izay miloko fotsy misy soratra mavokely ary koa manga.

Toerana ambanivohitra iray ; ahitana olona maromaro lahy sy vavy. Ny vehivavy misikana lambahoany, ary ny lehilahy kosa mitafy lamba. Etsy ankilany hatazanana trano mitafo bozaka.

Toeram-pitsakafoana iray ahitana: latabatra, seza, eo amboniny misy lovia miloko fotsy, misy sakafo ao anatiny ary sotro rovitra.

Trano vatom-pianarana lehibe iray misy rihana mihisa telo ahitana varavarakely fitaratra, eto am-bany misy tokotany.

Toeram-pivarotana iray ahitana paoma. Miloko mena sy mavo ao anaty koveta plastika iray. Eto ankilany ahatazanana angivy miloko mavo misy tahony maitso.

Boky iray miloko mainty sy volomparasy ahitana soratra lehibe mavo sy fotsy etsy ambony hatazanana sarina rangahy iray mitsiky, manao akanjo miloko mainty ao anatiny.

Fiara tsy mataho-dalana iray miloko mainty, ahitana mpamily ao anatiny, misy jiro aorianany, ahatazanana fiara mpitatitra iray miloko fotsy.

Vehivavy iray mipetraka eo ambony seza mifato-bolo, manao manjamaso, lokomena, kavina, rojo ary famantaran'andro ; manisy akanjo lava miloko manga ihany koa izy.

Tovolahy iray mandeha eny amin'ny sisin'ny arabe. Ahitana tatatra lavalava eo anilany. Izy kosa manao ankanjo fohy tanana miloko mainty misy tsipitsipika ary ambaniny misy sarin'omby miloko mena.

Hazo be iray ahitana tahon'ny maro misampana, misy ravony maintso ahitana voany ihany koa izay miloko volombosary sy maintso antsoina hoe dimirirana.

Toeram-pianarana iray, ahitana tovovavy kely miisa roa, mijoro ; mitazona taratasy miloko manga sy mavo, misy sarim-boninkazo raviny mena sy tahony maitso avy.

Tranom-piangonana FJKM lehibe iray, ahitana varavarankely, varavarambe, misy rihana, tilikambo iray izay misy sarina hazofijaliana eo amboniny.

Kodiaran-droa lehibe iray miloko mainty mitehina amin'ny tany, ahitana fitaratra, eo amboniny misy aro-loha mipetraka miloko mainty, fosy, maitso, mena ary mavokely.

Lehilahy iray mitondra kodiaran-droa eny amin'ny arabe, manao akanjo lava tanana, mibaby kitapo miloko mainty. Eo alohany, ahitana fiara karetsaka iray izay miloko fotsy.

Tanana iray mitazona fitoeram-bola, ahitana vola roa alina ariary izay miloko manga, mavo, maitso, mena ary mainty.

Tovovavy kely iray : mijoro, miarantsam-bolo miloko mainty, manao akanjo lava hatreny amin'ny lohalika ary lava tanana miloko mavokely, manao kiraro mainty ary mitazona finday.

Efitrano iray ahatazanana olona maromaro toy ny ramatoa iray bory volo, misolomaso, manao ambonin'akanjo lava tanana, pataloha miloko manga, mikiraro ary koa mitazona pôketra.

Tetezana vy iray miloko mavo sy manga ahitana soratra lehibe mipetako eo aminy, misy olona ihany koa mandalo eo amboniny, eto ambaniny hatazanana rano maloto.

Toeram-pisakafoana iray ahitana olona maromaro mitsangana manao aro-vava-orona ary koa laoka maromaro mipetraka eo ambonin'ny latabatra fotsy. Misy tsaramaso, ravitoto, sosisy ary hena.

Fiara lehibe iray miloko manga ahitana fasika aorinany, eo amboniny misy lehilahy iray mijoro mitazona angady ary manondro, etỳ ambany koa ahitana tovolahy iray hafa mijoro ary koa dongom-pasika.

Gazety iray ahitana lohateny lehibe moloko manga sy mavokely, ety ambany ahitana lehilahy lehibe miisa telo mijoro ary mitampina maso.

Zazalahy kely iray manao akanjo fohy tanana miloko fotsy, mipataloha manga, mikiraro mitan-takolaka. Eo ankilany ahatazanana tohatra miiloko maitso.

Voatabia maniry ahitana voany maro miloko mena sy maitso. Ahitana tahony lava sy raviny miloko maitso.

Tovolahy kely iray, milatro, lava volo, manao lobaka fohy tanana misokatra, misy sarim-boninkazo miloko maitso sy manga eo aminy ; ambanin'akanjo fohy hatreny amin'ny lohalika, miloko manga be ary mikapa.

Lehilahy iray mijoro eo amin'ny toerana filalaovam-baolina : lava volo, misy volom-bava, manao akanjo fohy tanana miloko mena, mana kiraro ary koa bà-kiraro, ao aoriany ahatazanana baolina miloko fotsy sy olona maro.

Tovolahikely iray lava volo, mirandran-droa ny volony, miondrika, mijery ny masony, manao akanjo amboniny tsy misy tanana miloko fotsy.

Toeram-pivarotana iray, ahitana tavoahangy plastika miloko fotsy, volomboasary, ary volon-tsokola, misarona avy izy ireo ; misy ivelany taratasy misy soratra ihany koa.

Efitrano fianarana iray miloko mavo sy manga ahitana varavaran-kely ary koa varavaram-be, misy ankizy maromaro lahy sy vavy mipetraka eo ambony dabilio, ny sasany kosa mitsangana.

Arabe izay ahitana vehivavy miisa efatra mandeha tongotra eo aminy. Miloloha harona ary koa koveta, samy misikina lambahoany eo amin'ny kibo avy izy ireo.

Fiara miloko fotsy iray mijanona, ahitana fitaratra ary jiro miloko fotsy. Etsy aoriana ahatazanana hazo be maniry misy raviny maitso.

Hazobe iray misy biby maro mitangorona eo aminy , izay miloko mainty sy volom-boasary ; misy tongony kely ary tandrony avy.

Mpivarotra maromaro ahitana elo be mivelatra eo ambony, eto ambany kosa misy zavatra maromaro ao anaty fonosana toy ny tatamo, etsy ankilany misy ravina maitso mifatotra.

Toera-pivarotana iray ahitana karazana lovia plastika ary vera bakoly eto ambany. Etsy ankilany hatazanana mpivarotra lehilahy iray misy volombava.

Efitrano fatoriana miloko fotsy, ahitana fandriana be iray, ondana roa sy lambam-pandriana mikisarisary voninkazo, miloko manga, maitso, mavokely ary fotsy ; eo amboniny misy lay mihantona miloko fotsy sy mavokely.

Trano fianarana vita amin'ny biriky ahitana rihana iray. Misy lavarangana arahina arofanina vy varavarambe miloko manga ary varavarankely fitaratra.

Toeram-pisakafona iray ahitana latabatra miloko mainty ary vera bakoly mipetraka eo aminy izay misy ranom-boankazo mavo ny lokony, eto ankilany kosa hatazanana poketra miloko mena.

Tranovato, misy rihana, ahitana soratra mena eo ambony, ety ambany kosa misy takelaka lehibe ahitana sarin'olona maromaro ary koa soratra fotsy ary volomboasary.

Vondron'olona maro : ramatoa, tovovavy, ankizy kely lahy sy vavy no hita mipetraka amin'ny tany ao ambany tafo fanitso. Etsy akilany, ahatazanana trano hazo misy varavarankely manga misokatra.

Voro-mahery iray, mihiratra ny masony, misokatra ny vavany, mivelatra ny elany ; miloko fotsy, mainty, volon-tany ; mitehan-tany ny tongony.

Toeram-pisakafoana iray ahitana latabatra fitaratra ary seza maro loko miodidina eo aminy, etsy ankilany ahitana olona iray mijoro manao akanjo lava miloko volon-davenona ary misy pôketra miloko mainty.

Rangaha iray no hita manosika borety eny an-dalana, ahitana gony eo amboniny izay miloko mavo sy fotsy, misy soratra ; etsy ankilany hatazanana trano vato iray miloko fotsy misy rihana.

Tanana iray ahitana trano miisa roa avo misy rihana iray avy ary ahitana lavarangana izay nohodihodinina arofanina hazo. Ety ivelany, ahatazanana sarety hazo iray mijanona.

Efitrano fianarana iray miloko fotsy, ahitana varavarana iray miloko volomparasy, tovovavy telo, solosaina iray, latabatra maromaro ary seza.

Olona miisa efatra lahy sy vavy no hita mandeha amin'ny lalana iray misy rano, nodidinina vato be, misy zava-maitso maniry eo aminy.

Sary famantarana iray ahitana sary miloko volontsôkôlahy, ravina maitso ary voninkazo miloko fotsy. Eto ambaniny kosa misy soratra lehibe miloko fotsy ary mainty.

Làlan-kely iray ahitana ankizivavy kely miisa roa. Ny iray mirandram-bolo mifatotra, manao ambonin'akanjo tsisy tànana ary ambaniny fohy tsy mikapa. Ny iray kosa mirandram-bolo manao arovava orona mitazona harona.

Tovolahy iray misatroka miloko maitso, manao ambonin'akanjo fohy tanana, pataloha lava miloko manga, mibaby kitapo miloko volondavenona no mitazana vato lehibe iray.

Kodiaran-telo maromaro mijanona amin'ny sisin-dalana : miloko mavo, misy fitaratra. Eo alohany ahitana lehilahy iray manao satroka miloko mainty, lobaka ary pataloha.

Trano vato iray misy varavarankely sy varavarambe ahitana lavarangana misy arofanina vato. Tokotany malalaka. Eo anoloany misy zavamaitso roa maniry.

Trano vato iray miloko fotsy ny ambony ary ny tapany ambany kosa volomparasy. Misy varavarankely hazo ary koa varavarana vý ny ambany, ary fitaratra kosa ny ambony.

Sary fanehoana iray. Ahitana soratra lehibe ary kelikely eto ambaniny izay miloko maitso, manga, mena ary volondavenona.

Toeram-piantsonana iray hahitana fiara-maromaro mijanona eo aminy. Miloko mena, mainty ary koa volondavenina. Misy mpivarotra eto an-kilany, ny iray mivelatra amin'ny tany ny entana, ny iray kosa mipetraka eo ambony latabatra hazo.

Latabatra iray misy tavoangy vera miisa roa mipetraka eo aminy, izay samy misy ranom-boankazo moloko fotsy avy. Eto ankilany misy lovia iray? fisaka fotsy misy sisiny manga ahitana mofo eo aminy.

Vehivavy iray lava volo, baratsana miloko volon-tsôkôla, manao ambonin'akanjo miloko mainty misy fotsy kely ary ambaniny miloko mainty no hita mipetraka.

Toeram-pivarotana sakafo izay ahitana lovia vy, misy menakely, mofogasy, ary ramanonaka ao anatiny. Etsy ankilany ahitana kaopy roa fotsy, vy, misy sarim-boninkazo.

Toeram-pivarotana boky iray ahitana lehilahy iray mipetraka, manao satroka mena, ambonin'akanjo fotsy. Eto ankilany ahitana rangahy iray fotsy volo, manao solomaso, lobaka fohy tànana ary koa pataloha.

Toeram-pisakafoana iray miloko volondavenona, ahitana latabatra mainty efa-joro ary seza maromaro miloko manga, mavo ary mainty eo aminy.

Trano vato-piangonana iray ahitana : rihana, varavarankely, varavarambe, tilikambo, tokotany ary koa tohatra.

Tamboho vato lehibe ahitana petadrindrina maro samihafa misy lehilahy roa mijoro eo anoloana, manga ny lanitra ary arahina rahona matevina izay miloko fotsy.

Tovovavy telo mijoro, mamato-bolo, manao akanjo miloko fotsy, fohy, kapa. Eo alohan'izy ireo ahitana hazo iray maniry misy raviny maro.

Boky miisa roa, ny iray miloko fotsy ahitana soratra vaventy miloko mainty eo aminy, ny iray kosa miloko volom-boasary ahitana soratra miloko fotsy ary sarina rangahy iray.

Toeram-panaovam-bolo iray ahitana tovovavy mipetraka, fohy volo miloko volon-tsokola, manao manjamaso, lokomena ary kavim-petaka miloko fotsy.

Efitrano fisakafoanana iray miloko volondavenona, ahitana varavarambe miloko mainty, seza hazo, seza vy ary koa latabatra.

Lehilahy iray mandeha enỳ amoron'arabe mitondra tavoahangy misarona. Manao akanjo fotsy misy petina mainty sary, tanany mena. Eo ankilany ahitana fiara tsy mataho dalana iray miloko manga.

Sary famantarana iray ahitana sarina ravinala miloko maitso, misy soratra lehibe arahina tsipika miloko mena ety ambaniny.

Toeram-pianrana iray, ahitana tovolahy sy tovovavy mipetraka. Manoloana an'izy ireo misy latabatra misarona lamban-databatra ary misy tavoahangy plastika misy rano.

Vondron'olona maromaro mijoro manao ankanjo miloko, maitso, fotsy, mena. Ny sasany manao satroka. Etsy ankilany ahitana fiara lehibe mpitatitra iray miloko fotsy.

Efitrano iray ahitana tovolahy mandray fitenenana, mipetraka, manao ambonin'akanjo lava tanana mafana miloko volon-tsokolahy. Eo anoloana misy taratasy mivelatra.

Toeram-pivarotana ahitana : akondro miloko mavo misy pentina mainty, voasary zavoka, tongolo ary voamadilo mipetraka eo ambony sahafa.

Tovovavy iray no hita mijoro manoloana varavarana iray : lava volo, mirandrana miloko mainty sy mena, manao akanjo fohy tànana mavo, misy tsipika maintsy sy fotsy ihany koa.

Fiara tsy mataho-dalana iray miloko fotsy ahitana jiro fitaratra miloko mainty, eo amboniny alika miisa roa lehibe sy tovolahy roa mijoro manao fanamiana mitovy.

Tanan'olona iray, mitazona boky, miloko manga, misy soratra lehibe sy kely, fotsy, ahitana sary ihany koa izay miloko : mavo, mavokely, manga, mainty ary volomboasary.

Fiara fitanteram-bahoaka lehibe iray miloko fotsy no hita mijanona amin'ny toeram-piantsonana iray. Ahitana fitaratra. Eo anoloana misy soratra lehibe miloko mainty ary sarina ravinala miloko maitso.

Gara fiantsonana masinina, ahitana trano vato miloko fotsy misy rihana iray, misy varavarankely. Eto ankilany, misy lalam-by miisa telo.

boky iray hahitana soratra lehibe miloko fotsy eny ambony ,eto ambany kosa misy seza lava iray ahitana tovovavy mipetraka misatroka mparatsambolo mitazona taratasy

Toerana iray ahitana akanjom-behivavy lava, mihantona. Ny iray miloko manga, misy fehinkibo eo aminy, ny iray kosa sarimbonin-kazo maromaro eo aminy, ary maro loko.

Vehivavy iray mifato-bolo mihiratra ny masony no hita manao akanjo miloko mainty misy tanany ary ahitana tadi-na poketra miloko mavo sy volontsôkôla.

Lehilahy roa mijoro samy misy medaly. Ny iray misy volom-bava lava volo, ny iray fohy volo, mibaby kitapo, mitazona tavoahangy misy rano amin'ny tanany havia. Misy vondron'olona maro maro ao arinany.

Takelaka lehibe, miloko manga, ahitana soratra miloko fotsy. Eto ambaniny, tavoangy plastika misy rano ao anatiny, izay ny sarony miloko manga.

Rano be midadasika ahitana tovolahy kely mihisa telo milalao eo amorony, erỳ ampita ahatazanana vohitra kely misy voanio maniry ary koa zava-maitso hafa maniry.

Tanan'olona izahay mitazona boky miloko manga sy fotsy ahitana sarina tofovavy iray mibaratsambolo mitazona jiro eo anoloany misy soratra lehibe.

Trano lehibe iray ahitana vavahady vy miloko mainty. Eto ankilany, misy tovolahy roa. Ny iray mitazona tohatra hazo, ny iray kosa mianika eo aminy ary mitazona tady.

Fiara maromaro no hita mijanona amin'ny toeram-piatsonana iray izay ahitana fiara miloko mainty misy fitaratra ary koa jiro boribory miloko mena. Etsy ankilany ahatazanana olona maromaro mijoro.

Tranovato iray miloko volontsokola sy fotsy ; ahitana varavarankely, lavarangana arahina aro fanina vy ; odidinina tamboho be vato.

Toeram-pivarotana iray, ahitana fatana mandeha amin'ny gazy izay miloko mainty, volondavenona ary manga misy sary mena eo aminy ary koa soratra fotsy.

Trano vita amin'ny hazo miisa roa, samy misy rihana iray avy. Ny iray miloko mena, ahitana varavarankely fitaratra, miloko fotsy.

Vehivavy iray mijoro eo anolon'ny fiara kodia miloko mainty, manao ankanjo lava ary lava tanana miloko volomparasy misy mangirana, mikavina ary koa milokomena ary manao rojo.

Trano fiangonana lehibe iray izay vita amin'ny biriky. Ahitana varavarankely miisa roa telozoro ary varavaram-be iray, misy tilikambo ihany koa.

Efitrano vato iray miloko fotsy ahitana sary hosodoko miantona eny amin'ny rindrina misy sarina trano maromaro ary koa olona, rano, hazo be maniry.

Tanàna ambaminy vohitra iray ahitana trano maromaro, ny iray trano vita amin'ny birika misy riana, ahitana varavarakely hazo roa, ny tafo fanitso. Ety velany kosa hatazanana bozaka maintso maniry.

Tovolahy miisa roa no hita miaraka mandeha eny amin'ny sisin'ny arabe, ny iray mibaby kitapo manao ambonina akanjo miloko mavo fohy tanana ary ambaniny hatreny amin'ny lohalika, mikapa, ny ray kosa manao ambonin'akanjo ary pataloha lava miloko mavo mibaby kitapo ihany koa.

Làlan-tanimena iray, ahitana zava-maitso maniry maro manamorona azy. Eto an-kilany, tovovavy miisa enina mijoro, ny dimy manao kiraro, ny iray kosa manao kapa.

trano vao amboarina iray ahitana tafo fanitso miloko mena lehilahy roa no hita manao izany eto an-kilany hatazanana hazo maromaro mipetraka ary tamboho be vato

Tovovavy mpilatro iray manao akanjo lava hatreny amin'ny lohalika , miloko fotsy ary mitafy lamba fotsy . Mizara roa ny volony , mirandrana , mitazona elo izy, manao kiraro miloko mainty .

Pôlisy lahy iray no hita mijoro eo amoron'ny arabe, manao satroka, manao fanamiana. Eto ankilany, ahitana olona telo miondrika.

Vehivavy miisa telo no hita mipetraka amin'ny tany. Manao satroka mivarotra akanjo. Misy maromaro miantona ary koa misy eo ambonin'ny tany ; eo alohany atazanana olona iray mijoro.

Fiara fitateram-bahoaka miisa roa nijanona any amin'ny sisin-dalana. Misy varavarankely fitaratra miloko mainty. Eo alohany ahitana olona miisa telo mandalo.

Tanan'olona iray, lava hoho, mitazona boky miloko manga misoratra mena ary sary miloko mainty toy ny karandoha misy labozia eo amboniny.

Vehivavy iray lava volo mirandrana miloko mainty no hita miondrika mikafipetaka izy ary ny manisy ambonin'akanjo mavo kely fohy tanana misy soratra eo aloha.

Trano iray vita amin'ny biriky miloko mena sy fotsy ahitana varavarankely fitaratra, ny tafo kosa fanitso maitso. Eto ankilany misy hazo iray maniry ahitana ravinkazo maitso.

Lehilahy mpandrafitra iray : misarona ny lohany, manao akanjo miloko mena, misy soratra ao aorianany, pataloha lava mainty misy paosy roa.

Toeram-pisakafona iray ahitana latabatra miisa roa ary koa seza miisa efatra, eo amboniny ahitana vera bakoly, etsy ankilany ahatazanana tohatra vato misy aro-fanina vy.

Vehivavy mihisa roa samy manao mason-jôany ary samy misikina lamba hoany, ny iray mipetraka ary ny iray kosa matorotory, eo anilany hatazanana arona iray izay miloko mavokely.

Tovolahy mpanao fanatanjahantena iray no hita mijoro, lava volo, misy volom-bava. Manao ambonin'akanjo fohy tanana, misy soratra mainty eo anoloana ; miambozona medaly volafotsy.

Karaoty miisa telo miloko volomboasary no vita mitsatoka amin'ny tany mainty, ahitana tahony lava miloko maitso ary koa ravina maitso.

Gazety jejo iray nivoaka ny alakamisy roapolo ny volana janoary taona roa ambiny roapolo sy roa arivo tamin'ny vidiny dimanjato ariary.

Sary famantarana iray miloko volontsokolahy sy fotsy. Ahitana soratra eo aminy izay miloko mavokely, mainty ary fotsy sy volotsokolahy.

Trano avo iray, ahitana rihana mihisa telo, varavarankely ary varavarambe, miloko manga, ny tafo fanitso, misy tokontany malalaka sy vavahady vy.

Ramatoa iray mibaby zaza ao aoriany. Ahitana ankizikely roa eo akaikiny; ny iray manao satroka miloko mena, ambonin'akanjo mafana lava tanana ary pataloha mainty eo ambany.

Lovia fotsy maromaro, mizara roa ny eo afovoany : ahitana sarim-boninkazo miloko mavokely sy fotsy, mavo ary koa mena, misy raviny maitso manodidina azy.

Efitrano fianarana iray ahitana latabatra, vera bakoly misy rano ao anatiny, eto ankilany tavoahangy plastika misy rano, misarona miloko manga, aorinany misy tovovavy iray manao ambonin'akanjo miloko mainty.

Vangovango iray, miloko ranom-bolamena. Ahitana vatony mena lehibe eo aminy ; eo ankilany, misy peratra mitovy paozy ary koa loko aminy.

Toerana iray ahitana lamba miloko fotsy misy sarim-boninkazo petakofehy miloko volontsokola eo aminy. Eto ambaniny ahatazanana satroka rofia maromaro.

Ariva ny andro, mody ny masoandro, lanitra mena, lehilahy roa mijoro eo amoron-dranomasina. Manonja ny rano lakana vita amin'ny hazo maromaro mijanona eo amin'ny torapasika.

Baoritra iray misokatra. Ahitana tavoahangy maro plastika ao anatiny, misarona miloko fotsy avy. Ahitana ranon-javatra miloko toy ny volomboasary, mavo ary koa maitso.

Toeram-pivarotana iray ahitana pôketra vita amin'ny rofia, misy tahony miisa roa ary koa sary eo anoloana dia soratra, eto ankilany kosa misy vakana maromaro ary koa harona.

Tranobe iray izay miloko mavo misy rihana ary ahitana varavarakely sy varavarambe lavarangana, arahina harofanina ao anaty tambohobe miloako mavo etsy ankilany hatazanana ranobe midadasika mandeha.

Trano Ntaolo iray vita amin'ny biriky ahitana rihana roa. Misy varavarankely, varavarambe, arofanina vita amin'ny hazo, arahina tamboho be vita amin'ny tanimena.

Efitrano fianarana iray misy ankizy maromaro lahy sy vavy mipetraka eo ambony dabilio, ahitana varavarankely fitaratra ary koa solaitra be.

Tovovavy manaingo toerana iray, mitazona voninkazo fotsy misy raviny maitso mirandram-bolo izy ary manao ambonin' akanjo mena sy mavo, pataloha lava ny ambany izay miloko mainty.

Toeram-pianarana iray ahitana vehivavy mijoro, mitazona taratasy misy sary sy soratra. Eo anoloana ahitana tovolahy kely miisa roa, ny iray manondro sary.

Ranobe midadasika izay ahitana zava-maitso maniry ny ankavia sy ankavanana. Erỳ anoloana ahatazanana trano vato miloko fotsy mitafo fanitso miloko mena.

Gazety iray izay nivoaka ny talata, roa ny volana janoary, taona efatra amby roapolo sy roa arivo, tamin'ny vidiny arivo ariary ; ahitana lohateny lehibe miloko mainty ary sarin'ny filoham-pirenena malagasy.

Tovolahy efatra, ny roa mipetraka eo ambony tohatra vato, ny iray miankina manainga tongotra havanana mitondra poketra, ny iray kosa manao solomaso miloko mainty.

Vehivavy iray mijoro, fohy volo mibaratsana, mitsiky, manao akanjo miloko manga be, lava tanana ny ilany. Ahitana famataranandro sy kiraro, kaviny ary koa rojo.

Trano maromaro avo vita aminy biriky mitafo fanitso no hita mifanakaiky, eto ankilany ahatazanana hazo iray misy voninkazo miloko mavokely ary raviny maitso.

Ankizilahy kely miisa efatra no hita milalao baolina ety an-tokotany, ny iray mitazona baolina izay miloko mavo. Eto ankilany, ramatoa iray miparatsam-bolo manao ambonin'akanjo fohy tanana miloko manga.

Toeram-pivarotana izay ahitana lovia fisaka fotsy misy mofo anana maromaro ao anatiny, etỳ ambany kosa misy lovia fotsy hafa izay ahitana mofo misy anatiny.

Efitrano fianarana iray, ahitana tanora vavy maromaro, mipetraka, mitangorona, samy manao aro vava orona avokoa izy ireo, saingy ny loko samihafa toy ny mainty, mavokely ary manga.

Lakamby iray, hahitana rojo, mandeha eo ambonin'ny rano. Etsy aloha, ahitana olona milalao rano ao anatiny; zava-maitso maniry eo amin'ny sisiny.

Kodiaran-droa iray, miloko mena sy mainty, misy fitaratra, no hita mijanona manamorina ny arabe eto ankilany. Ahitana mpivarotra maromaro, iray, mivarotra voasary, misy elo be mivelatra eo amboniny.

Efitrano fisakafoana iray miloko fotsy. Ahitana latabatra, seza miloko maitso. Eo amboniny misy antsy sy sotro rovitra iray.

Arabe iray ahitana mpivarotra samihafa manamorina azy. Eto ankilany misy tovolahy telo mijoro ; eo anilana kodiaran-droa miloko mainty ahitana jiro fotsy iray.

Toeram-pivarotana iray ahitana tavoahangy plastika maro, kely sy lehibe mijoro misy ranon-tsavony ao anatiny, izay samy hafa loko toy ny mavokely, mavo ary koa mena.

Sary hosodoko miisa roa samy hafa ahitana tovovavy iray miondrika mitsiky, manao ambonina akanjo miloko mena ny iray kosa tovovavy iray mirandram-bolo manao atsiangory zazakely.

Trano lehibe iray vita amin'ny biriky : ahitana rihana, misy varavarankely fitaratra, ny eo ivelany kosa hazo, nodidinina tamboho be.

Vehivavy iray mipetraka, eo ambony fasika mitazona boky miloko fotsy, misy lohateny lehibe ary koa sarin'olona mifampitantana. Etsy anoloana ahitana ranomasina be midadasika, misy onjany.

Ankizivavy kely iray mijoro, mirandram-bolo mandady, manao famatoram-bolo maroloko toy ny mavo, mavokely ary fotsy, manao akanjo lava miloko mena fohy tanana

Rano manitra ao anaty tavohangy bakoly mavokely, ahitana sarony miloko ranom-bolamena, mipetraka eo ambony lamba fotsy malama, etsy ankilany hatazamana kavina miloko ranom- bolamena kely.

Trano vato miloko manga iray ahitana varavarambe miloko volontany. Eo anoloany ahitana rangahy iray manao lobaka miloko fotsy, miforitra ny tanany.

Tovolahy miisa telo mandoko tamboho be iray : ao anatiny ahatazanana trano avo, misy rihana izay mbola tsy vita, tsy miloko.

Voay lehibe miisa roa lava vava, misy rambony no hita ao anaty rano. Nodidinina vato be narahina arofanina miloko fotsy.

Lamba mena iray mivelatra misy sarim-boninkazo miloko maitso sy fotsy, eo amboniny kosa ahitana akanjom-behivavy lava miloko maitso ary misy raviny manga.

Toeram-pisakafoana iray ahatazanana latabatra miloko fotsy maromaro. Misy seza miisa efatra avy eo aminy. Etsy ambony ahatazanana ravinkazo maitso maniry misy tahony lava miloko fotsy.

Tanana iray mitazona tavoahangy bakoly misy ranomanitra, eo ankilany ahitana baoritra miloko fotsy misy sisiny mena.

Tovovavy dimy, mijoro, mitazona aro fanina vy, manao pataloha avy, kiraro, mibarantsam-bolo miloko mainty avy.

rova lehibe iray ahitana riana telo sy varavaran-kely eny an-tampony ahitana sainam-pirenena miloko fotsymena maintso

Arabe iray ahitana fiara fitateram-bahoaka mandeha eo aminy, miloko volondavenona, ary ahitana varavarankely fitaratra. Misy takelaka manga misy soratra fotsy eo anoloana.

Gazety iray, ahitana soratra lehibe miloko mainty eo ambony; eto ambany kosa, olona maromaro lahy sy vavy mitampina maso mijoro.

Toeram-pilalaovana baolina kitra iray ahitana bozaka maitso ary tovolahy iray matory manao akanjo fohy tanana miloko manga sy mena, mitazona baolina eo anoloana.

Tavoangy plastika iray misarony ahitana ranon-tsavony fanasana loha miloko maitso ao anatiny. Etỳ ivelany kosa misy taratasy ahitana soratra sy sary.

Toeram-pivarotana iray ahitana tanan'olona mitazona tavoahangy plastika miloko fotsy, misarona, ety ivelany misy taratasy mipetaka misy soratra ary sary.

Toeram-pivarotana lehibe iray ahitana fera fipasohana maro samihafa miloko toy ny volomparasy, mena, manga ary mainty.

lehilahy iray mandeha eny amorony arabe, mikitika finday manisy lamba lava, misy vaky amin'ny sisiny sy pataloha lava ary kapa, eo akaiky no misy trano vato miloko fotsy sy maitso.

Trano iray misy rihana ahitana lavarangana misy olona, arahina arofanina hazo. Ety ambany kosa ahatazanana tohatra hazo sy olona maro mipetraka.

Tovovavy miisa roa mifampaka sary : ny iray manao akanjo tsy misy tanana, mainty ambanin'ny fohy, mijoro, ny iray kosa misikina lambahoany mavo, mitazona finday.

Toeram-piantsonana iray ahitana fiara fitateram-bahoaka maromaro mitovy, miloko fotsy ary misy tsipika maitso ; eto ankilany, ahitana fiara fitateram-bahoaka miloko volomparasy sy fotsy.

Tavoahangy pilastika maromaro ao anaty fonosana gony ary kofafa miohoka no tazana eo amin'ny sisin' arabe, etsy ankilany misy tovolahy roa mandalo manao ambonin'akanjo mainty.

Olona iray mipetraka eo ambony seza hazo manao ambonin' akanjo miloko fotsy misy sarim-boninkazo manga, eo anoloany hatazanana tora-pasika ary koa ranomasina manga.

Gazety iray izay novokarin'ny gazetiko nivoaka ny talata enina ambinifolo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo tamin'ny vidiny dimanjato ariary.

Tavoahangy bakoly miisa telo miloko volontsokola. Misarona mainty. Ahitana ranon-javatra ao anatiny. Ety ivelany kosa misy taratasy ahitana soratra.

Latabatra iray misy lamban-databatra, ahitana lovia fisaka miloko mainty eo amboniny izay misy mofo ao anatiny. Etsy ankilany misy kaopy bakoly miloko fotsy ny ao anatiny ary miloko volontany kosa ny ivelany.

Tanana iray mitazona lovia miloko fotsy ahitana : tsipika volondavenona ravinkazo mavo sy maitso ; eo amboniny ahitana mofo anana.

Vehivavy miisa roa, mijoro miorirana, mifampiondana, mibaratsam-bolo, mitsiky. Manao akanjo miloko manga be avy : ny iray fohy hatreo amin'ny lohalika, ny iray kosa pataloha avo ; mikiraro izy ireo.

Lehilahy iray no hita mandeha eny an-dalana : sola loha, manao ambonin'akanjo lava miloko volondavenona sy maitso, mipataloha lava miloko manga ary mikiraro miloko mainty.

Efitrano iray ahitana rindrim-bato miloko fotsy. Misy lehilahy iray mametaka zavatra eo aminy manao akanjo mafana lavatanana, pataloha lava ary koa kiraro.

Ramatoa iray no mipetraka eo ambonin'ny seza hazo: manjaita, ahitana milina eto ankilany. Misy tovovavy iray mijoro mitazona harona.

Tokotany iray ahitana seza maro misarona lamba fotsy ary zava-maitso maniry hodidinina arofanina vato, ahitana tamboho be eo akaikiny.

Fivarotana iray ahitana voankazo maro toy ny manga ary mananasy. Etsy aloha ahatazanana tovolahy roa mijoro manao akanjo moloko mena avy.

Vehivavy iray mijoro, misy sanga, lokomena, mikavina, manao akanjo lava any aoriana, fohy kosa ny eto aloha ary kiraro miloko mavo.

Vehivavy iray mijoro baratsam-bolo, mikavina, milokomena ary manao manja maso, manisy akanjo mena lavo tsisy tanany ary mitazona poketra mainty.

Toeram-pivarotana iray ahitana tavohangy plastika misarona fotsy misy taratasy fotsy misoratra eo aminy. Ety ambany kosa ahitana savony maromaro miendrika boribory ary koa efajoro.

Trano fiangonana lehibe iray miloko manga sy mavo ary fotsy. Mitafo fanitso miloko mena. Ahitana tokotany malalaka ary hazobe maniry midoroboka.

Efitrano iray ahitana latabatra hazo. Eo amboniny ahitana lovia bakoly maromaro. Ny iray miloko volon-davenina. Ahitana mofomamy miisa roa eo amboniny.

Trano vato be miloko fotsy, ny sisiny miloko manga, ahitana rihana iray, hodidinina tamboho be vato, aty ivelany ahatazanana tokotany malalaka misy bozaka.

kazetỳa iray nivoaka n'i azabotsy svy ny volana desambra taona telo ambiroapolo zoroarivo tamin'ny vediny arivo ariary

Toeram-pivarotana iray ahitana fiara kilalao plastika, miloko mena sy mainty ary mavo sy mainty .Etỳ ambany kosa hatazanana lovia bakoly amin'ny endriny samy hafa.

Lovia iray moloko fotsy, ahitana fary moloko mena eo amboniny ary laoka, eto amin'ny sisiny kosa, misy lasary ao anaty vilia bakoly.

Toerana iray ahitana trano vato maromaro mifanakaiky samy mitafo fanitso avy izy ireo. Etsỳ ankilany misy hazo lehibe maniry maromaro izay misy raviny maitso.

Efi-trano fisakafona iray ahitana rindrim-bato izay miloko mavo sy mena. Misy solaitrabe miantona eo aminy, ahitana soratra miloko mena ary koa fotsy sy maitso.

Tranovato lehibe miloko fotsy sy volontsôkôlà , ahitana rihana roa sy varavarankely fitaratra maro.

Toeram-pivarotana iray ahitana akanjom-behivavy lava, misy tanany lava ihany koa, izay miloko maitso, fotsy, mena no hita mipetraka amin'ny sary vongana iray.

Rojo iray ahitana vatony lavalava milahatra misa efatra ary kavona misa roa izay miloko mena, fotsy ary mavo.

Gazety iray ahitana sarina tovolahy mipetraka, misatroka fotsy, misolomaso ary mikavona mipetaka, manao akanjo mafana lava tanana misokatra eo afovoany ary pataloha lava.

Fiarakodia maromaro no hita mijanona eo amin'ny toeram-piatsonana iray, miloko maro samihafa toy ny: mavo, mainty, fotsy, volondavenona ary koa mena.

Arabe iray ahitana fiara fitateram-bahoaka, miloko fotsy sy manga. Ahitana soratra mainty, misy mpamily eo anoloana izay manao akanjo lava tanana misy satroka mainty.

Trano vato iray miloko fotsy, ny varavarana vy mainty, eo ambony ahitana sary famantarana fotsy, soratra manga ary misy sarisary maromaro eo aminy.

Arabe iray ahitana fiara fitanteram-bahoaka miisa roa mandeha eo aminy. Eto ankilany hatazamana olona maromaro mandeha tongotra ary koa mpivarotra manamorona azy.

Tovovavy kely iray mijoro, misolomaso, manao akanjo lava hatreny amin'ny lohalika, miloko volomparasy. Misy voninkazo mavo eo aminy. Manao ivelany lava tanana mainty ary koa kiraro.

Fiara-pitaterana izay mandeha eny amin'ny arabe miloko fotsy, maitso, mavo. Ahitana mpamily sy mpandeha maro be ao aorianany.

Tovovavy sy tovolahy iray mijoro, mifampitazona ny tanany, mitsiky ilay tovovavy ary koa mibarantsam-bolo; misolomaso, manao rojo sy kavina ary koa manao akanjo lava midoroboka.